Sibona obaba abathathu labomama abathathu abaphethe izingane, ababuye esibhedlela ukuzokalisa ingane. Babuye e Baby Clinic. Sibona lento yokukalisa ingane ekhona emdulwini.

Umama lomntwana basemtholampilo bayehlabisa ingane ijekiseni. Ingane iyakhala

Uhulumende usethengele omongikazi imitshina yokusebenza kalula ukwelapha izigulane labobonke abangezwa kahle. Kulezinsimbi ezikhona kulemitshina enamathiselwe emdulini.